Vana vadodori ndovanonyanga kubatwa ngenhenda dzinotapukira naizvozvo vanofanika kuramba veihlowiwa uye kukasira kurapwa kana vabatwa ngenhenda dzakadaro.

Vana vadodori vanofanirwa kuendeswa kohloyiwa nganamazvikokota, anamadhogodheya anoona nezvevana. Zvinoita kuti vana ava vasabatwa ngenhenda dzinotapukira dzimwe dzinogona kukonzera kuti mitezo yavo iremare.

Vezveutano ngenguwa dzimweni vanohamba veikurudzira vantu kuti asaisa tsvina muntaraunda dzanogara. Anongere mapepa, uye vachengetedze hutano hwawo kubudikidza ngeutsanana kuti asabatwa ngezvirwere zvinotapukira zvinoita kuti vantu vaite manyoka kana kukotsora.

Zvirwere kana kuti matenda ano tapukira aadi zinyeke nyeke muntu unofanika kupfeka zvi ndxoko zvino mbonya mwiri weshe muromo musoro maoko kuitira kuti asa tapukirwa nge zvirwere zvinoda zve utsanana.

Muntu akaite denda rinotapukira azvironzi kuti afaniri kudetserwa chakakosha ngechekuti vanomudetsera vanenge vanorapa kana kuunze chikafu chaanofanire kurya vanofanire kudziputira kubve kumusoro kumbonya nyama dzavo kuitira kuti vasatapukirwa ngezvirwere.

Vanoshanda muzvibhehlera vanofana kupfeka zvidxoko zvekuti vasatapukirwa ngezvirwere. Vamwneni vanoshandisa zvimbonyo zvemuromo nemiro kuitira kuti vambonye muromo veitsvaira kuti vasapindwa nebukuta mumiro zvinoite kuti vaite besha.

Vantu vano shandira mu mbatso dze vanhu vanorwara nge denda rakadai nge pisha mupengo vano fanira kupfeke zvi ndxoko zvino mbonya mwiri miro muromo pamwe chete ne maoko kuitira kuti vasa tapukirirwa nge zvirwere pavanenge veibata neku detsera vatenda.

Mushonga mukuru wekubvise matenda anotapukira kuita utsanana nekuenda kohloyiwa. Vantu vanofanire kufundiswa kuti varambe vakaita utsanana, kuitira kuti vaite ndaramo isina matenda.

Vanamazvikokota vane nguva yavanodhibana veireketa kana kuxasa maererano nentenda dzinotapukira, veitsvakazve njira dzekuti ,vantu vari muntaraunda vadetsereke uye varapike kana ntenda idzi dzaita.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanofanira kupfeka zvindxoko zvinoenderana nebandiko ravanenge vechishandira kudai ngebandiko rezvirwere zvinenge zveitapukira zvakadai ngechipembwe kana besha mupengo.

Nyika nentaraunda zvazara matenda akawanda, amweni anotapukira, anotode kuti muntu kana kuti dhogodheya anorapa anga akapfeka zvidloko zvinoita kuti asatapukirwa ngezvirwere izvozvo.

Matenda anobata vana vadoridori akawanda kakuru vana vanofana kuenda kuzvibhehlera kuenda kunoonekwa nemadhokhodheya veipihwa mutombo ngemwedzi dzinenge dzakatarwa pamwedzi umwe vanofanira kubaiwa pamweni vanofanira kudonhedzerwa mitombo inovadetsera kuti vasabatwa ngezvirwere.

Vana vadoko vanohlupeka yaambo ngematenda emundani ngematenda echinyoka, echipande, zvinovahlupa maningi, zvinoite kuti vavhakachire zvibhedhlera nguwa ngenguwa. Vanamai, madzimai vanofanire kuendesa vana vavo kuzvibhedhlera, kuti vaende kundorapwa.

Vana vadoko vanofanika kuteedzerwa mazuwa awo ekundopiwa mishonga kuchibhehlera. Zvinoite kuvaita kuvadzivirira kuti vasabatwa ngematenda anotambudza vana vadoko.

Pasi reshe vezveutano vanokurudzira kuti muntu peshe paanozwa kuti maoko anetsvina ngaashambe nyara zvikuru sei paanobva kuchimbuzi.

Ishuviro yehurumende dzepasi reshe kuti muntu weshe arapwe uye aashirike pangawe pachibhedhlera chidoko kana chikuru. Ngekudaro vantu vanokurudzirwa kuti vasaterere zviyaiyo asi vagume pazvibhedhlera kuti vadetserwe.

Mvura yemumadhamu haisi yekupuza kana kusuka ndiyo. Ngekuti inokonzera zvirwere zvinotapukira zvakadai nemanyoka kana makonye. Vantu vanofanira kushandisa mvura yakachema inobva pamupisi kuti vaone kupuza kusuka.

Muntu akatekesana nevantu veibatana nyara, kubva kuchimbuzi unokurudzirwa kuti ashambe nyara kuitira kuti tsvina inenge irimumaoko isaenda mundani zvinokonzera kuti muntu aite manyoka.

Shuwiro yepashi rino reshe nehurumende ngeyekuti muntu weshe aashirwe pachibhedhlera eirapwa uye eidetserwa padenda ripi neripi zvaro.

Kudhaya vantu vaichera mvura mumufuya ne mumadhamu zvaiite kuti vaite zvirwere zvemakonye nemanyoka asi hurumende yakaunza kucherwa kwemupisi kunoite kuti vantu vamwe mvura yakachena.

Chishuwiro chepashi rino reshe kuti vantu vakumanidze masoro pakurwisana nentenda dzaka siyana siyana dzino bata antu muntaraunda dzavo, uye vantu vanonga veidhibanise masoro vanenge vari ana mazvikokota veidetsera vantu kuti vawone kupona.

Vantu vazhinji vanokurudzirwa kuti vateerere kana kupurutana zvinenge zveithasiwa ndiana mazvikokota maererano nezveutano zvinodetsera kuti ivo vaonewo kupona.

Nyika nenharaunda dzeshe dzinofanirana kudetserana panyaya dzezveutano. Zvinodetsera kuti nyika isazotambudzika nedenda ripi zvaro nyika inokone kukunda ngenyaya yekuti inenge ine mitombo yainenge yakadetserwawo kubva kune dzimwe nyika.

Muzvikora zvevana vadoko, vana vadoko vanofanika kupurutana vanthu veireketa vanoona ngezveutano ngekuti muzvikora ndimo kazhinjitu munoonekwa matenda eshe eshe ngekuti muzvikora zvevana vadoko munoonekwa vana vanenge vakawanda veifundira pamwe uye vana ndivo vanokasira kuparadzira....

Kumwa mvura yakachena kwakakosha yambo vantu vanofanira kuashira nyaya yewaka kwemupishi zvinoite kuti vamwe mvura yakachena, vantu vanofanika kukurudzirwa kuti vasamwa mvura yemumifuya ngekuti ine makonye , makonye aya anoita kuti vaite manyoka uyezve.

Zvirwere zveku-zvekurashika njere zvatekeshera mundaraunda nepashi rino reshe, zvikuru sei kumajaha nendombi, vanofanira kudetserwa kuti vasatora zvinodhaka uye vadetserwezve kuti vaende kuzvibhedhlera zvevandu vanorashika pfungwa, kwavanopiwa mitombo inoyita kuti vaterame, vakwanise kurarama zvinoyita vamweni.

Vantu vanorwara ndxondo vakabetserwa ngekuendeswe kuzvibhedhlera vanosvika vopiva mitombo inovabatsera kuti vaone kuitavo mishando inoita vantu vanendxondo dzakaema pandau, uye vanokwanisa kuraramavo zvakanaka.

Vana mazvikokota vanofanire kufundisa vantu vemu ndaraunda kutii vabate vantu vakashata masoro zvakanaka uyee vavakurudzire kuti vavaendese kuzvibhedhlera zvinoona ngezvemahloko uye zvino dzinogadzirisa vantu vanenge veishata misoro.

Kumwe kurwara kwengxondo kunokonzerwa ngekushungurudzika kunoite vantu mumagarire avanoite nehama dzavo nemhuri kunyangwe nevavakidzani vantu ava vanokone kudetserwa kana vakareketwa navo beyidetserwa zvee ngekupiwa mitombo inodetsera kuti pfungwa dzitambanuke hurwere hwepfungwa wotopera.

Zvinokurudziirwa yaambo kuti vantu vanenge vane muntu unorwara ngedenda repfungwa vamungwarire zvakanaka uye vamuendesewo kuzvibhedhlera zvinorapa varwere venhlondo.

Vantu vazhinjitu varikushungurudzika munyika vamweni vanoneseka ngeunherera vamwe veineseka ngeurombo veitama nechakaamba chikafu vanenge vasina nechekurya. Izvi zvinoita kuti vanhu vashungurudzike pandxondo. Vantu vakadai vanodawo kudetserwa kuitira kuti ndaramo yavo ihambe zvakanaka.

Vana vanorwara ndxondo vanofanirwa kuendeswa muzvibhedhlera zvendxondo kuti vadetserwe kuti vanorwara nendxondo vaite vashomani uyezve zvinoita kuti vararame ndaramo yakafanana nevamweni veiita mishando yakafanana nevamweni.

Mazuva ano vana vaakurwara zvirwere zvegqondo ndombi pamwe chete nemajaha ngenyaya yekutora zvinodhakwisa zvinoite kuti vapenge vamweni voita basa rokucheka wandu kana kuchaya vandu ngokuti gqondo dzavo dzinenge dzisina kuyema.

Mazuva ano muzvibhedhlera ndomutombo mukuru wekurapa antu. muntu azwa patorwadza ngaarumbe kuzvibhedhlera nekuti ndiko kunopedze zveshe. Ivowo madhogodheya nemanesi akhona veibatawo vanorwara zvakanaka, veyirapawo ngenjira kwayo, haikhona kubanyenya vantu kuita kunga avazi kukosha. Kuzvibhedhlera kunofana kuita kuti muntu unobveyo otozwe kupora.

Zvibhedhlera zvanofanike kuramba zvakabeurwa nguva yeshe-yeshe, ngekuti vantu varimunharaunda vanoga vachida kubetserwa chero nguva, uyezve hapana denda rinobhuya kana rouya saka muntu unode kurapwa nguva ega-yega paanenge eirwara.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinofanira kuita ndau dzakahlamburika pane zvihlayo zvekuti vatenda vagare, uye rukumbati, nepashi zvakachena, zvisatapikidza vanhu zvirwere.

Vano shanda muzvi bhedhlera vanewo nguva yavano tetenderera pazvi bhedhlera veiningira kuona kuhamba kuri kuite zviro uye vachitaura ngeva norwara kana vaine zvino vanetsa veitsvaka nzira yekuti zvipere .

Zvibhedhleya kuti zizwi zvakakwana zvinofanira kuite mitombo ,inofanire kuita midziyo inoenderana nevantu vanenge varimuntaraunda ,uye zvevanoshandapo vanofanika kuva vari vantu vakasununguka kuitira kuti vantu vasunduruke veyiwuya korapwa .Chibhedhlera ichi chiite chidetsero muntaraunda.

Madzimai vanofanira kukwizika veiende kuzvibhedhlera nevana. Kuitire kuti vana vavo kana kuti ndumure dzavo dzibetserwe pakurapiva nekudonhedzerwa, uye kudzirira mamadhenda anobata vana vadodori.

Muzvibhedhlera zvidoko nezvikuru munofanira kuita vashandi vakasununguka kuitira kuti muntu asunduruke eienda korapwa uye adetsereke paanenge eizwa ngezveutano hwake.

Muntu unofanira kuti aende kuchibhehlera chidoko kana chikuwane adetsereke, apuwe mitombo yaanosisire kupuwa uye aonekwe ndidhokodheya unofanira kunge ainingira zvinofana kunge zveimunesa.

Zvibhedhlera hazvifaniri kuende kuretu nevantu kuitira kuti muntu weshe akasire kugumepo eidetserwaa. Zvinodetsera kuti vantu vanorwara vaone kurapika ngenguva yakafaniraa.

Akuruakuru vezvibhedhleya zvidoko nezvikuru vanofanira kupota vei hamba veiongorira nekunasa kutotorosa kuti zviinyi zvirikuitike muzvibhedhleya ngekuti vana mukoti vanobata vatenda zvakashata. Vamweni hava chenesi nzvimbo yevatenda inoite kuti zvirwere zvinyanye kutapukira mwona muzvi bhedhleramwo.

Vanthu hafaniri kupungeya pavanenge vachitsanangurirwa kuxasirwa ngenyaya dzeutano zvinoita kuti vave nechenjedzo kana denda rikazouya vakone kurihluya.

Muntaraunda munofanirawo kuita mphatso inochengeterwe mabhuju yokuti vantu emuntaraunda vadoko nevakuru vanoenda koite tsvakurudzo maererano nezveutano veierenge mabhuku akasiyana siyana veifunda nezvirwere uye veiona njira dzekukunda zverwere.

Mumagungano anoitwa munharaunda vanhu pavanenge veifundiswa ngezveutano zvakanaka kuti muntu umwe ngaumwe apurutane zvinenge zveinxlasiwa uye vabhuyewo ngezve nhenda dzavanenge veidhibana nadzo munharaunda mwavo kuita kuti vadetsereke.

Hurumende irikudetsera yaamho kupinza vana mazvikokota muntaraunda kuti vafundise vantu maererano nezveutano uye matenda anosanganiwa nawo muntaraunda vachivabhuyira nekuvatxasira njira dzekuhlehluya ndidzo matenda aya.

Vantu munharaunda ngavarambe veifundiswa ngenyaya dzematenda uye zveutano kuti vakanyazombosangana nematenda avazokharuki asi kuti vanogwinyiswa ngemashoko uye ngenjira dzekuti matenda aya apere.

Muntu weshe unofanire kuwawarire ndaramo une utano kubudikidza ngekurya zvikafu zvakanaka zvakadai ngemichero nezvirimwa uye kurumba, kutomuka kana kuva nekuwata kwakanaka usina mifungo yakawanda-wanda.

Vanhu vanofanira kuteedzera zvavanenge vareketerwa zvavanenge vabhuirwa maererano nedenda rinenge riri munyika kudai ngenguwa yedutu mupengo vantu vazhinji vakapera kufa ngekusapfeka zvidloko zvaifanira kupfekwa ngekusageza nyara waifanirwa kuti kuitwe.

Vanoona ngezveutano vanofanira kudzidzise vantu kupinda mumiganga maererano nezverwere matenda achade kuuya ,anofungidzirwe kuti angangoita asati aita, zvinodetsera kuti vantu vaziye matenda ,vaziye zvinofanire kuitwa denda risati raparadza miganga dzevantu ,zvinovadetsera yamho.

Muzvibhedhlera zvidoko nezvikuwani amufaniri kuite tsvina munofana kuhlamburuka kuitira kuti matenda asatapukira uye varwere vachengetedzeke pamwechete nevanoshandapo.

Vantu havafaniri kuhamba mimango yakakura kuenda kuzvibhedhlera zvidoko kana zvikuru zvibhedhlera zvinofanike kuva pasinde nentaraunda. Kuitire kuti muntu veshe akwanise kuguma pachibhedhlera kana achinge anetseka nedenda.

Zvibhedhlera zvinofanire kuite mitombo inodetsera vantu. Vantu varikutambudzika vanokone kugara muzvibhedhlera vachipedza nziyenza reshe varimo pasina kana kurapwa kunemusoro ngenyaya yekutama mitombo. Nekudaro hurumende inofanika kubetseredza kuitira kuti zvibhedhlera zvite mitombo vantu vawane kurapiwa.

Muzvibhedhlera zvikuwani nezvidoko munofanire kuita mbatso inopa vantu mitombo. Mitombo yacho inofanike kuva ine muthuso inohanirika kuita kuti muntu weshe aone kukwanise kudetsereka pakurapwa.

Zvibhedhlera zvinofanira kuwanda muntaraunda ngokuti vantu vakuita matenda akasiyana siyana anoda kudetserwa ntaraunda dzeshe dzeshe. Zvibhedhlera zvikaita zvishomani kubhuye kuti vantu vanotambudzika yampho kana veida kundorapwa.

Ndau dzinohloyerwa matenda akapambanuka zvinofana kuita pasinde nepadera kuita kuti vantu vaite Zvirwere zvimweni zvinohlupa munyama dzawo.

Zvibhehlera zvinofanire kuite ndau dzine zvikwanisiro. Dzikangoita mbatso dzega dzisina mitombo nemichini uye vantu vakafundira kurapa vakakwana dzinokorera kuita chibetsero muntaraunda.

Panenguva yekuti muzvibhedhlera zvidoko nezvikuru vakoti nemadhogodhela vanodhibanisa masoro veixasirana nenyaya yematenda uye njira dzekuti matenda aone kuderera.

Zvibhedhlera zvinofanira kuita padhuze kana kuti kuende muberere mwemiganga yevantu kuitira kuti muntu weshe akwanise kuendepo pasina mutusozve wakakura inodhura kuti mundu weshe aashirike pachibhedhlera.

Muntu unofanire kuti eipedza kuxasirwa ndidhokodheya denda raanenge ainaro, otoenda padhuzepo pachibhedhlerapo kumbatso inenge ine mitombo. Orapwa opuwa mitombo yeshe inenge yeienderana nedenda rake. Zvinodetsera kuti vantu vakasire kurapika.

Pachibhedhleya pega pega panofanira kuite mbatso yemitombo yeshe yematenda anagaonekwa pachibhedhlera, uyezve panofanira kuite mbatso dzine dzidziyo dzakakwana , dzakadai nemibhebhu muchini, mvuraa yakachena nezvimbuzi kuitira kuti varwere vaone kugara pandau yakahlamburikaa.

Aasiri matenda eshe anoonekwa kubanze, amweni anenge akahwara anotoda muchini kuti ione kuti chiini chemene chinenge chei rwadza saka mundu weshe unokurudzirwa kuti ngenguwa yakapamhauka, aende kuchibhedhlera koohloyiwa.

Kune vantu vanoite mushando wekurera matenda vozopedzisira zvane zvifo. Izvi hazvikurudzirwi. Muntu wega wega ngaaende kohloyiwa kuitira kuti aziye denda ringamuka uye ritorimwo mumwiri mwake ngekuti mamweni matenda haaoneki kubanze, anenge eiuraya mukati.

Kunyati muntu arwari uno fanira kuenda ko hloyiwa unofanire kuite nguva yaano dzipa kuitira kuti aziye kuti ana ere dzimweni ndenda kana kuti ana ere gungu dzisinga onekwi dziri munyama dzinongo kwanisa kuonekwa kana muntu ayenda ko hloyiwa adetsereke.

Pane nguva yekuti vanamazvikokota madhogodheya emuzvibhedhlera vanodhibana veixasirana maererano nendungu dzavanoonana nadzo muzvibhedhlera uye veitsvakazve njira dzekuti ivona vadetsereka pamwechete nevarwere.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kohloiwa ngekuti pane ndenda dzimweni dzinokone kuhware munyama dzisingaonekwi ngemadziso asi ngekuti muntu unenge ahloiwa ndenda idzi dzinobuda. Zvinodetsera kuti muntu aone kurapika.

Kune mamwe matenda anohamba mumututu asingaonekwi ngekuti vantu vakadaro vanofanika kugara mumbatso dzavo dzega. Uye vanoshanda umomo vanokurudzirwa kuti vazviputire mwiiri, maoko nehope kuitira kuti vasatapukirwa ngematenda aya.

Zvakanaka maningi kuti munhu eipandwa ngesoro kana kuti eizwa mundani asandomwe mishonga, mitombo yaandofunga asi amwe mitombo inoenderana nezvaanenge abhuirwa kana apedza kuhloyiwa nemaDhokodheya

Zvakanaka yaampo kuti muntu akazwa nyama dzake dzei ruma ruma, ayende koo ningirwa ngema dhokodheya, kuti zvionekwe kuti chiri kupandise mwuiri chiinyi, ngekuti mazuwa ano kwaane matenda akasiyana siyana, akadai ngechirwere chechukera , akadai ngezvirwere zvinoita kuti ngazi isahambe zvakanaka, yavanoti BP.

Zvakaseeja yambo kuti muntu aende kohloiwa nguwa ngenguwa kuti ngazi irikuhamba zvakanaka ere , tsinga dzaka dzirikufamba zvakanaka ere , dzakabeuka zvakanaka ere kuitire kuti muntu asazoite zviyaiyo zvinoparadze upenyu.

Mitombo yakakosha yambo mundaramo mwevantu uye vanogadzira mitombo idzi vanosanira kuite vantu vanenge vakaenda kozvifundira vaneruzivo rwinenge rwakakwana.

Muzvibhedhlera mune mabandiko akasiyana-siyana ane michini yekuhloya vantu kuti vantu, vaone kuziye zvirwere kana matenda ari pavari, uye vaone kupiwa mitombo inoenderana navo.

Michini yemuzvibhedhlera haifaniki kutore nguva yakareba isize kushanda. Zvinoite kuti zvimweni zvipanera zvepamuchini zvione kufa uye isazoshanda zvakanaka yeibudise zvemene zvinenge zviri maererano nedenda.

Munongwaririrwa mutombo munofanika kuhlamburuka, munofanika kuva musina bukuta kana tsvina zvayo, izvi zvinoita kuti mitombo ingwaririke uye zvirwere zvisatapukira.

Vantu havafaniri kugwaririra matenda vanofanira kuenda kohloiwa ngazi, mata, tsvina kana zvimweni zvinohloiwa. Kuitira kuti vaziye zvinovasukumidza mumwiri mwavo zvinobetsera kuti varapike.

Ndau dzinohloyerwa mvura, ngazi kana nyama dzabva muvantu. Dzinofanike kuita ndau dzine zvipanera zvakakwana nauye madhogodheya anoziya ngezvekuhloya zviro izvi. Kuitira kuti zvinobudemo zvironze zvemene-mene matenda anenge ari pavantu.

Ndau dzinohloyirwa ngazi, mvura kana nyama dzepamwiiri pevantu dzakanaka yaambo ngekuti muntu akahloyiwe zviro izvi kubhuye kuti denda remene raakubatika. Muntu eirapwa chemene chinenge cheimuhlupa.

Kunohloyerwa ngazi mvura kana nyama inobva pamwiiri yevantu, munofanike kuva nemichini yeshe inoona ntenda yakapamphanuka, kuitire kuti muntu auzikanwe zvaanorwara zvemene, eidetsereka padenda rinenge reimuhlupha.

Kuuya kwakaite michini muzvibhedhlera kwakabarerusira vantu ngekuti kudhayako muntu aipedza zienza reshe asati arapwa eiemere kuti zvaanenge akatorwa ingava ngazi, mvura, weti kana tsvina zviuye kubve kumumango wakakurisa wozotange kurapwa. Vamweni vaitofa, asi mazuvano kurapwa kwakukasira.

Kuita mphatso yemuchini inoongorora matenda kunoita kuti munthu aziye denda remene raanenge eirwara, opuwazve mitombo inosisira denda raanenge anaro.

Muntu kana aguma pachibhehlera eirwara zvakakosha yaamho kuti munhu aende koongororwa kuti chiinyi chemene ,pachibhehleya kazhinji madhokodheya anoshandisa muchini kuhloya kana kuongorora ngazi, kuongoorora kana tsvina ,kuongorora kan weti yemunhu.

Zvakakosha maningi kuti muntu aende koningirwa kundau dzinoningirwe zviyaiyo kana kuti matenda anenge eimushungurudza. Unokwanisa kuziya zvinovanesa zvinovatambudza munyama dzavo zvinoitire kuti vaziye mitombo yekutora nemitombo yekumwa yekusha.

Zvibhedhlera zvirikudetsera yaambo madzimai kuti vaone kudetsereka pazvirwere zvakanangana navo, zvakadai ngematenda avanoonana nawo vasangana nevaisa vavo pabonde. Zvinodetsera kuti vakone kuzvingwarira pamwechete nekungwarire vana vavanenge vabara.

Madzimai anofanira kuende kunobarire kuchibhedhlera ngekuti ndiko kunamana mazvikokota vanoziya ngezvekubarise vana, uyezve ivo vanenge vaifanira kuhloiwa pamwe chete nevana kuti vaonekwe kuti zviro zveshe zvakaema mundau ere.

Nguwa yakatarwa yega yega madzimai ane vana anofanira kuenda nevana kuzvibhedhlera kuti vaende kohloiwa veiningirwa ntenda dzevana uye kudzivirirwa nekubairwa nekudontedzerwa ivo veidzidziswawo kungwarire vana ivo veidzidziswawo sevangozva.

Ikodzero yemadzimai kuti vafundiswe ngezveutano hwawo uye kuti vafundiswe ngezvekubara uye kuti vangwarire vana vawo kuti vasaite zvirwere.

Ndau dzinodetserwa madzimai oda kubara dzinofanira kuita ndau dzine zviro zvakakwana kuitira kuti nguwa yekubara yasvika kana kuti vakaita zibingaidzo zvireruke kunana mukoti nemadhokodheya.

Dai nyika dzedu dzaidetsereka pamichini inototorese zvirwere zviri munyama umu. Gore riye redutumupengo riya ravaiti COVID rakapedza antu mizi kusara dzakaabati hwe. Idzo nhuta, iyo nhuta, yavanoti kenza, yapedzazve vanhu, mizi dziri kusara, ana amai vari kusara vasina vana, vana vachisara vasina ana amai ngenyaya yazvo zvona zvirwere zviri kukonzere.

Zvibhedhlera zvine mabandiko akasiyana, kune mamwe mabandiko ekuti vanenge vasikakoni kuhamba, avo vanorarama vakaremara, kana kuti zvigono vanodetserwa ngekupuwa zvekuhambisa. Kwozoita rimwe bandiko zve revarwere ava rekuti vanofundiswa kuhamba, veitwasanudzwa mitezo yavo, veidetserwa.

Kune mamwe matenda mazuwa ano ari kuita kuti vanthu varashike pfungwa, veikanganwa zviro zvinenge zvakaitika, kusvika pakukanganwa kunyange nemabizo evana vavo, kana vanthu nehama. Izvi zvinokone kudzoreredzwa ne kushandisa imweni midziyo yekuridza-ridza, inopetudza kuti vapinimidze zvavaimboita, uye mabizo ehama nevana nezvakadaro.

Midziyo yemuzvibhedhlera inoda kungwarira zvakanaka kuti izoshandazve mangwani. Imweni yacho inenge iri yesimbi inonga yeida kuiswa pakanaka kana ichinge yasukwa zvakanaka ngemitombo. Kuitira kuti isaita ngura.

Matenda amweni anokone kuhwara mumwiri vemuntu asi kubanze muntu eitoshatirwa. Zvakanaka kuti muntu aende kohloiwa kuitira kuti aonekwe pamuchini kuti denda remene raanenge eizwa ngeriri.

Muchini imweni yemu zvibhedhlera inode kuchengetedzwa. Inoda kuchengetedzwa pandau dzakanaka yeishandiswazve ngevantu vanoikona. Haifaniri kuita maoko maoko yeishandiswazve nguwa ngenguwa ngekuti imweni ikagarisa ino pedzisira isinga chashandi.

Michini inoshanda muzvibhehhlera inofanika kushandiswa ngevantu vakafundira kuishandisa, haifanirizve kuita maoko-maoko. Muntu unoshandisa muchini uyu unofanira kunge ariye-ariye. Ukaite maoko-maoko unokasire kufa.

Zvipanera zvakasiyana siyana zvinoshandiswe muzvibhedhlera chimweni chinoti chikashandiswa chipanera hazviiti zvee kuti chipinde zvee kushandiswa zvinoraswa asi zvimweni zvinofanira kusukwa ngenjira yakafanira kuti zvizoshanda zvee.

Kuerengera kundohloiwa nekungwarire matenda kunoite kuti vantu vakuware mitezo ngenyaya yezvifo zvinenge zvaitika saka vantu vanofanira kuenda pamuchini veienda kohloiwa vadetsereke ngekukasira.

Muzvibhedhlera munoshandiswa zviro zvakasiyana siyana zvakadai ngemabhandichi mutombo naiti nesimbi zvimweni zvachona zvinenge zveifanire kurashwa zvimweni zveipishwa kuitre kuti zvirwere zvisatapukira uye muchi muchibhedhlera mugare makahlamburika.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera inofanira kuchengetedzwa zvakanaka kuti imweni yacho isaita ngura peinenge yeida kushandiswa ngekuti ngura iyoyo inokone kukuwadza muntu kana yakushandiswa.

Michini yemuzvibhedhlera yakapamhanuka , imweni michini nemigiyo inoshandiswa muzvibhedhlera imweni ndeyekuvatira imweni ndeyekutsika imweni michini ngeyekuhloya yeitobhuya kunyangwe nemazuwa anotamike muntu ngokuti muntu unosiye ahleya ndaa dzakwe uye eironga nekukowa ndaka yake .

Vanoita ngezve mutombo kana vanoshanda muno shandiswe mutombo vano fanire kupfeka zvi ndxoko zvinoite kuti vasa kuwadza nge mitombo imweni ayidi kubata imweni ayidi kufema mitombo kuitire kuti vantu vasa kuwadzwa ndiyo.

Midziyo yega-yega inenge iri pachibhehlera ine zvainoshanda uye zvayakakoshera. Kudai ngeimweni inoshandiswa kutwara vatenda vanedenda guru vanenge vasikakoni kuhamba kana kureketa, mitezo yakaoma. Imweni inotwariswa mitombo kuendesa kune vatenda vanenge vakavata kumambatso kwavo.

Midziyo yakawanda yemuzvibhedhlera irikudetsera yambo, kuti varwere vawone kurapika. Midziyo iyi, inogona kuti ishandiswe pakutora ngazi, pakutora mvura, tsvina, kunyangwe nenyama pavanthu. Zoningirwa kuti varwere vawone kukasira kudetserwa.

Muchini yekuongorora vatenda aifaniri kuonekwa muzvibhehleya zveuwane zvega zvega ngekuti kuzvibhehleya zvidoko doko ndiko kwakawanda vantu vanenge veibva mumabuya nemundaraunda dzakasiyana siyana.

Michini yakapambauka nemidziyo zviri kuonekwa muzvibhedhlera, imweni midziyo inoshanda kugadzira ndengo kuti dzieme nekushanda zvakanaka uye kudetseredza patsinga dzendengo dzakadai nemirenje inenge yaomarara inodetsereka kuti iwonenkutambanuka muntu otohamba zvakanaka.

Muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana inoshanda mabasa akasiyana siyana zvimweni zvakadai ngezvekuti muntu kana ngazi yake yeide kuhloiwa inotorwa yoiswemo yohloiwa zvonamirwe chipepa chekuti zvizikanwe kuti ingazi yaani zvinozodetsera kupa matenda anenge arimuvantu.

Michini yemuzvibhehlera inoshanda zvakasiyanasiyana imweni inodetseredza kuti vantu mitezo yavo ione kuema pandau imweni ngeyekubvise mazino imweni inoshandiswa kuningira zviri kubanzi kana mukati mwemwiri wemuntu zveshe zvichidetseredza kuti muntu aone kurapika.

Muzvibhedhlera zvikuvani munovanika michini yakasiyana-siyana. Imweni inohloya mundani, imweni inohloya mitezo yakandosiyana-siyana. Kozoita inoningire muhloko rinenge reipanda zvinobetsera kuti muntu arapike hloko vaonezve chinokonzera kuti hloko ipande.

Muchini yemuzvibhehlera inoda kuti kana ichinge yapedza kushandiswa yongwarirwa pandau dzakanaka kuitira kuti mangwani izoshandazve uye ingwaririke kwenguwa yakareba.

Mu zvibhedhleya muno onekwa midziyo yaka siyana siyana imweni yeku hloya denda rinenge riripa muntu imweni inenge yei ningira uremu hwe muntu imweni yakona inenge yei shandiswa panenge peida kuvhiyiwa muntu ku bviswa denda rinenge riri ma ari.

Midziyo yemuzvibhedhlera inoshanda mishando yakapambauka imweni inodetseredza kufema munthu eita kunge unopererwa ngembepo imweni inoshanda pakupinza ropa munyama yemunthu kana chikafu vaya vatenda vanenge vasingachakwanisi kana kuti kukona kurya kana kuhamba.

Muchini yemuzvibhehlera inofanira kushandiswa ngevantu vanoiziya kuitira kuti zvinobudepo zvibhuye zvemene mene maererano nendenda, uye kana muntu eiziya unokone kuerenga kuti ndenda inode chiini.

Michini muzvibhedhlera yawanda asi chikumbiro ngechekuti muzvibhedhleramwo muite vantu vanokona kuishandisa. Ngekuti nenguva imweni vanorwa vanosvika pakutamika ngekutama muntu unoshandise michini kuti aone kuona matenda avanenge veizwa.

Zvibhedhlera zvinofanira kuita michini inohloya vatenda veshe vane ndungu dzakasiyana-siyana kuitire kuti muntu anase kuonekwa zviri kumuhlukumeza munyama mwake.

Michini inoongorora kana kutotorosa zvirwere kumatenda eshe inosiyana imweni muntu unoite yekutoiitsika, imweni ondogara paderapo, imweni munhu oite ekuwata, imweni inobatwa ndiana dhokodheya chirwere kana denda zveitoningirwa munyama.

Michini yoshandiswa muzvibhedhlera mazuwa ano yakasiyana siyana imweni inobvise mazino imweni inorape madhoyo imweni inongogadzikwe mumusoro kupanda kwotoema imweni makumbo akandotsika ngazi netsinga zvoema zvakanaka.

Mazuwa ano kwaane muchini yakawanda maningi inohloya zvirwere zvakasiyana siyana mumwiri nekuongorora zvirwere zvemhando ipi zvirwere izvi zvakutozikanwa nemarapirwe azvo vantu veipuwa mitombo inoenderana nezvirwere zvaanozwa

Nyika nevantu mazuwaano vakukumanidza masoro, veyibuda nemichini yasiyana-siyana, inorapa matenda akasiyana-siyana, imwe michini yacho kundogarepo, unoona nyama dzoyite zvakanaka, imwe kundoyitsika tsinga nengazi zvohamba zvakanaka, imweni ukagarepo wosundwa kuyitaunga uri mumovha, zvohamba zvakanaka.

Kuuya kwakaite chiyungu kwakabetsera yaambo kwaite kuti nyika iite midziyo inobetsera. Imweni midziyo kana kuti michini inobetsera kuti makodo ayeme zvakanaka inobetsera kuti vantu ropa rihambe zvakanaka.

Muzvibhedhlera munofanira kuita zvipanera zvinosisira zvinodetsera pakurapwa paita denda raanoita rinoda kushandiswa zvipanera izvi zvinonga zviripo muntu ogadziriswa kunyaida kubviswa zino muntu unobviswa.

Ini ndimboona zvakakosha yampho kuti vantu vagare nemichini yekuti mumhatso dzawo yekuti vakwanise kuzviningira kuti chirwere chaanonzwa chiri pandau hre zvirwere zvakadai nechirwere chesukera nechirwere chengazi zvinokona kukwira kana kudzaka zvokona kuparadza muntu hino ngavagare nemuchini wekugara.

Pazvibhedhlera pakaite muchini zvinodetsera vantu vanenge vauya vane matenda akasiyana-siyana, ngekuti vanokwanisa kuhloyiwa kuti ngazi yavo hamuna matenda ere, makodo akanaka ere uye hapana ere zvimwe zvinonesa mundani mavo.

Ngenyaya yezvekurya zviriyo mazuwano, vantu vakubatwa ngematenda akasiyana-siyana, anoda kuti muntu umwe paanenge ari aende kopuwa majekiseri eibayiwa kana kukushirwa kushirwazve imwe mitombo yekuti aone kumwa. Majekiseni aya anodetsera kuti matenda aya asatonga mumwiiri dzeantu.

Vano shanda mu zvibhedhlera vano fanike kunge vaka ndxoka zvi ndxoko zvinoite kuti matenda asa tapukira pavari kudai ngeku pfeke zviro munyara kuitira kuti pa vanenge va chibata mitombo imweni isa va kuvadza.

Andu ngatisaneseka ngechirwere chemalariya. Chirwere chemalariya chinotode kuti mundu watorumwa ngendunga wototeedera zvinode kuitwa kuenda kototoreswa ngazi kuonekwa kuti auna chirwere ere. Ukazwe musoro kupanda ukazwe nyongo, ukazwe kurutsa woenda koningirwa weitotoroswa kuonekwa kuti chirwere achipo ere kugara munharaunda yakchekwa uswa haikona kugara mune bundo mwekuti tinenge rakaenzana....

Aiwa murombo waabenzi ndiwe unorwara zve ndiwe unofana kutenge mutombo yekuti uone kudzirapa aaa zviro zvacho zva zvakamire kushata akuna muntu utori nemare yavho muntu wacho aatorina nezuka haro rekuti atenge chekurya asi ndiye oda zve kubhadhara ndiye unorwarazve mutombo yemazuwa ano handikudhurapi kweinoita iri kudhura aichatengeki antu ari kufa ngekutame mutombo.

Imweni mitombo yeirapa, amweni maphilizi anomwiwa anodetsera kudzivirira ingava mimba kana zvirwere kuti zvisapinda mumwiri mwemuntu saka muntu unofanirwe kuteedzera mithetho inenge yakonyorwa kuti asabatwa ngematenda.

Mutombo wega wega unemashandisirwo ounofanirwe kuitwa. Muntu afaniri kushandise zvishomani kana kudarikidza zvinenge zvakanxlasiwa, kuti ushandiswe, zvinodetsera kuti nhenda yega yega ingava paganda kana mukati menyama kuti irapike zvemene.

Munthu weimwa mutombo padenda unofanire kuteedzera zvaanenge akabhuyirwa kana kuxhasirwa ndidhokodheya, ngekuti kuwanda kana kushomanisa mutombo kunoita kuti denda risarapika zvakanaka.

Muntu akabatwa ngemuzwazwazwa panozviro zvakapmhauka zvinoitika, umweni unoerera besha, umweni oita kunga achakoni kufema, eipere mututu, umweni unozwe mabayo, umweni unokotsora, muntu unofanira kupiwa mutombo unoenderana nebesha kana mabayo kuitira kuti aone kurapika ngekuti akapiwa besha iye ane mabayo ngenyaya yemuzwazwazwa aushandi.

Vana veipiwa mitombo vanofanika kupuwa zvine chipimo kuitira kuti vamwe zvine chiemo zvine chipimo zvinoite kuti mitezo yavo isakuwadzwa ngekumwa zvakadarikidza.

Mitombo yega yega yechizvino-zvino ine miteto inofanira kuteedzerwa ngevandu. Inofanirwe kungwarira pandau yakanaka isina dova, isina bukuta uye isingapishi kana kutondora maningi asi zviri pakati nepakati zvinoita kuti mitombo iyi ingwaririke zvakanaka.

Zvikafu zvatinorya mukuwo uno zvoite kuti mwiri iite tsvina. Kune mitombo inosuke mwire yeiduse tsvina inenge iri mumwiri. Zvinodetsere kuti ropa rihambe zvakanaka uye mafuta asawandisa mumwiri.

Chirwere chechukera mundu mumweni anogona kebarwa nacho , chimweni chozouya nepadera nenyaya yekurya kana kuti yenharaunda yaanenge eigara . Chirwere ichi chinokwanise kubetseredzwa ngemitombo yechizvino-zvino , uye inofanika kunwiwa zvine mwero zvinenge zvakapasiwa nadhokotera.

Vamweni vanorekere mitombo yevanenge vanyorerwa ndidhokodheya kuti vamwe votsvaka nzira dzavo dzekupona ndidzo zvinoite kuti munthu aite chifo denda kana rikasimuka rikorere kurapika.

Vanotengesa mitombo havafaniri kutengesa mitombo madiro avo vanofanika kutengesa zviri pamutemo ngekuti vamweni varikutengesera mumapato zvinoita kuti vatengesere mitombo vantu inonzera kuita ngozi vamweni veishandisa mitombo iyoyo kuzvidhakwisa.

Mitombo imweni inoshandiswa muzvibhedhlera inoshanda, kurapa vantu, imweni inomwiwa, imweni yeidzorwa, imweni inoshandiswa pamichini inoshandiswa pakuhloya vantu, zveshe zveidetsera kuti muntu arapike.

Mutombo wega wega unemamwiro aunofanirwe kuita angave mapilizi kana mutombo wakaite mvura muntu unofanire kuteedzera zvakabhaliwa pamutombo kuitira kuti zvienderane pakurapa denda uye mutombo weantu akuru aufaniri kupuwe ana adodori zvinoite kuti vana vadodori varemare kana kukuwadzwa kana kutamika.

Kune imweni mitombo yekuti muntu unokona kuushandisa ari ega asina kunyorerwa ndidhikodheya mitombo yakadai ngeinobairwa munyama inotoda dhokodheya abhuya omene uye inodazve kubaiwa ngemunhu wakazvifundira ngekuti ikabaiwa zvakashata mundu unokone kukuwara.

Denda rechukera ratambudza vantu vazhinjitu mutombo mukuru wokuti rione kugadzikana kuenda pandau kurya kune utano kunosanganisira michero nemiriwo yakaita seguku, bangarara uyezve nemutikiti.

Mitombo yechizvino zvino yakasiyana siyana imweni inorapa marwadzo imweniinosuke mwiri imweni inogwinyise mwiri imweni inotutsirw zvekurya zvinenge zvapera mumwiri imweni inodetsera kurunge mhuri izveshe zveiita kudetsera muntu muutano hwake kuti ararame zvakanaka.

Vanamazvikokota vakugafzira mitombo yechikosoro yakapambauka imweni yakadhinaniswa nemitombo yeantu kurapa besha, Gotsorwa, kukarakata pahuro apa muntu eifanike kushandisa mitombo womene unenge wakanyorwa kuchibhedhlera kuti muntu ashandise ndidhokodheya.

Zviyayiyo zvakadai ngechukera kana ngazi zvinokonzerwa ngekusarya zviro zvakaema pandau zvinoita kuti muntu chukera ikwire kana kudzaka zvisina chiemo chakanaka asi kune mitombo inodetseredza kuti chukera ione kugara pandau .

Mitombo mizhinji inorongedzerwa mumabhodhlera imweni ngeyekusuke maronda, imweni ngeyekumwa. Zvinodetsera kuti vantu varapike inofanira kungwaririrwa pandau dzakanaka kuitira kuti zvibhodhlera zvakona zvisaputsika.

Mitombo yakapambauka inenge iri muchibhohleya inorapa ndenda dzakasiyana siyana dzakadai nemuntu anenge afufutirwa zvinoita kuti matumbu atambanuke mundani mombinda mhepo yakanaka.

Mitombo yechizvino zvino aindodi kusiha peshe peshe zvikuru sei vana mai vanenge vane ndumure dzinokone kuryiwa dzikakuwadzike mitezo ngemitombo inoda kuchengetedza pandau dzakanaka.

Mitombo yakapamphauka inorapa nthenda dzakasiyana-siyana, angadai ari mapilizi, kana kuti majekiseni anobairwe munyama kotorwa mvura oiswe munyama inenge ine mitombo, inoenderana nedenda rinenge reizwa munthu, zvinoite kuti munthu akase kurapika.

Mitombo yeigadzirwa inogadzirwa yeienderana nechiemo chemuntu denda raanozwa zera rake uye inoenderana neuremu hwake muntu unofanire kumwa mutombo unoenderana nezveshe zvatabhuya kuitira kuti aone kurapika.

Muntu unofanire kumwa mutombo wechizvino zvino kana ainyorerwa ndidhokodheya haafanira kumwa mutombo zvemusoro make zvinokonzera kuti azvikuvadze imwe mitezo kana kutamika .

Mitombo ikanyambovapo asi mutuso wakakwira muntu anotoketa agare kumbatso afe pasina chanotora hurumende dai yaiite kuti mutuso yemitombo iwone dzakira kuitira kuti muntu weshe ahanire uye abetsereke pakurapwa.

Mitombo inoda kuteedzera mamwirwo enoita muntu unofanire kumwa zviripachipimo zvanenge anyorerwe ngedhokodheya kuti amwe ndiko kuti mushonga kana mutombo urape denda zvakanaka

Mitombo yechizvino zvino inofanika kungwarirwa nekugara pakanaka , aifaniri kundoonekwa peshe peshe nemumapato peinenge yatsva ngezuwa aizoshandi zvakanaka.

Mitombo inofanire kugara pandau yakafanira. Imweni mitombo inoda panotondorera, hayidi panopisha. Ikayenda panopisha inowonekwa isangachashandi zvakanaka. Saka mitombo ngayigariswe pakanaka, kuyitira kuti irape matenda zvakanaka.

Munthu kana abatwa ngedenda, afaniri kuyerengera, ngekuti kuyerengera kunokona kukuwadza zvimweni mukati mwenyama. Ngekudaro, vantu vanofanira kuyenda kundohloyiwa veyishandisa mitombo yechizvino zvino, ingava yekudzora kana kumwa.

Kumweni kupandiwa ngemusoro kunokonzerwa ngemadziso anenge eirwadza amweni madziso muntu unokone kushatirwa ngezuwa akana kutontora anode kuiswe mutombo inoshanda ochena amweni madziso anoda kuti muntu apfeke mabonifeka odetsereka pakuerenga.

Mitombo yemazuwaano yaakushanda zve kudzorwa paganda yeishandiswa kuite mafuta ekuti ganda rione kuserera kutsvuka uye riseje.

Mitombo yega-yega yechizvino-zvino inofanira kushandiswa ngemwazvo. Vamweni vakutora mitombo yechizvino-zvino, voimwa zvakadarikidza zvirikuite kuti vadhakwe veikonzera kuti pfungwa dzavo dzipedzisire dzashaishika.

Mitombo inoshandiswa pamatenda inoshanda zviro zvakapambanuka zvakadayi nekunyaradza marwadzo, imweni inogwinyisa makodo imweni inotutsire ngazi. Imwenizve inosuka tsvina inenge iri mumwiri mwemuntu zveshe zveyiita kuti muntu adetsereke pakurapwa.

Kune mhando dzemitombo yebesha dzakasiyana -siyana, dzimweni dzinorapa gotsorwa, dzimweni dzinorapa kukarakatwa pahuro dzimweni dzinorapazve muntu unenge eindobuda besha Rega Saka muntu unofanira kumwa mutombo chaiwo chaiwo unenge weirapa mhando yebesha ranenge anaro.

Mitombo yechizvinozvino inorapa matenda akapamhauka imweni mitombo inorapa vaya vanozwe kuvharwa pahuro pasingamedzi zvakanaka peita kunga panemaronda vakandomwa mutombo wakadai ngesitirepisosi vanokwanisa kuvhurika pahuro votomedza zvakanaka kunyangwe nemata.

Mitombo yekudhaya yakasiyana siyana imweni inoitwa yekuzorwa pamutezo wakaoma kuti tsinga dziwane kutambanuka unondo kwizirwa panenge peyirwadzapo kana pakaoma umweni unoiswa panyama kuitira kuti marwadzo arimunyama apere emweni unogadzirisa ganda kuti riseje riserere.

Mitombo yechizvino-zvino yaakukumanidzwa nemitombo yechindau kuitira kuti zvidetserane pakurapa ntungu dzakapamphanukaDziri kudetserwa antu yaampho muntaraunda mwedu.

Miviri dzevantu dzinoite zvakasiyana kubudikidza ngezvevanorya kana ngendau yevanenge vari, ichinge ichitonhora kana kupisha. Zvinoite kuti vaite marwadzo kana kuti nhungo dzakasiyana siyana dzinokonzera kuti vakwene miviri yavo imweni yeisara yakatsvuka. Kune mitombo inodetseredza manhenda akadaro.

Mitombo yechizvino-zvino inofanirwa kumwiwa mamwiro acho emene, semanyorerwe einenge yakaita, uye zvichienderana nezera kana uremu hwemuntu, hunenge hwakanyorwa pamutombo. Izvi zvinodetsera yaampho.

Vantu vakushandisa mitombo yechizvino zvino zvisirizvo vamweni voishandisa kudhakwa ndiyo, vamweni kubvise mimba vamweni kuzviuraya vantu ngatishandise mitombo zvakanaka.

Mitombo yechizvino zvino isati yashandiswa, muntu unofanire kuningira kuti uchakanaka here ngekuti muntu akamwa mutombo unenge usingachazi kunaka zvinokona kukuwadza kana kuuraya.

Kune matenda anokuwadza ganda zvinenge zvichida kuti muntu aende kwadhokoteya nguwa dzimweni ozopedzisira ngekupuwa mitombo inozorwa paganda denda rinokuwadza ganda rotopera.

Mitombo yechizvino zvino inoda kumwa weitedzera zvawazi umwe nadhokodheya. Ngekuti ndokuti denda rinenge riri mwauri rione kurapika zvakanaka ,ngekuti ukashaisha kumwa dendaro arirapiki kana kuti zvino angire kurwadza.

Mitombo yechizvino-zvino inopiwa kuvantu yorongedzwa zvakanaka kana yanatsa kuningirwa kwemene ngevantu vakazvifundira zvinoonekwa zvemitombo. Zvinodetsera kuti ishandiswe zvakanaka munguva yakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino inoda kutora kuimwa kana vabva kunadhogodheya. Haikona kundozvimwiranjee usina vakuronzera ngekuti umweni uchaumwa usinga pindirani nengazi nenyama yako, yotobara zvimweni zvirwere.

Mitombo yemazuva ano kana yeimwiwa munhu anofana kuteedzerwa mamwirwo ainofana kuitwa chingadai chiri chipunu chimwe chine mutaro unenge Wakatarwa muntu haifaniri kumwa mushonga mutombo mushomani kana wakawandisa zvinoita kuti denda kana chirwere chiri maari chisarapika zvakanaka.

Mitombo yechiyungu yakasiyana siyana, imweni yakaite mvura inoitwa yekumwiwa, imwe yakaita mvura iyoyo yoitwa yekuzodzwa. Kozoita yakaite mabota, inoita yekuzorwa pandau inenga ine chironda kana kuti inenga yakashaishika. Zvinodetsera kuti nyama nengazi zvihambe zvakanaka.

Chirwere cheshukera chanesa vantu vakawanda munharaunda mwedu. Ngekudaro vantu vanorwara chirwere ichi vanofanika kuenda kuoningirwa kuti vaonekwe kuti hayi shuga yakona haizi kukwira here kana kuti haizi kudzaka here.

Vasharuka vakati n'anga haizvirapi muntu unofanire kuteedzera zvaabhuyirwa ndi dhokodheya maererano nekumwa mapiliz anofanire kumwa ,maererano nekumwa mitombo yaanofanire kumwa unofanire kumwa zvinoenderana nechipimo chinonga chaka bhuyiwa nadhokodheya kuitire kuti asashatirwa ngemapilizi.

Mitombo tine mitombo yakawanda ino shandiswa nge vantu imweni inokona kudai iri ye gotsorwa imwe iri ye mundani imwe iri ye manyoka mitombo iyi inoshandiswa nge njira dzaka siyana siyana tino fanira kushandisa mitombo iyi nge matarirwe ayakaitwa kuti muntu unofanika kumwisa kudini mitombo yaanenge apiwa.

Kudhaya ndombi hadzaisaonekwa sevantupi nekuchikora hadzisaiendeswa. Aindozwi aroorwe, veiendeswe kunyika dzakandosiyana-siyana. Asi mazuvano vakapurutana vasikana ava. Vaakuziya kukosha kwekufunda. Vaakuziya kukosha kwegugeza. Vaakuziya kukosha kwedzidzo. Ndoosaka mazuvano taakuona asikana azhinji avachadi zvekurumbe kuuroorwa, vaakuite zvekufunda mabhuku.

Vantu vane mukhuba wekugara nezviyaiyo nematenda veigara kumbatso izvi zvinoite kuti matenda aya azosvika pakuvanyaradza votofa, saka vanhu vanokurudzirwa kuti zvakaita zviyaiyo kana kuti vakaiye matenda vaende kuzvibhehlera nge kuti zvimweni zvacho zvinovhiringidze pfungwa.

Bandiko ranamazvikokota pashi rino reshe, vanoyita magungano avanenge veyi nxasirana maererano neutano hwevana, veyi bhuya ndenda dzinovanesa mundaraunda yega-yega, nekutsvaka njira dzekuti vana vadetsereke ngekuti ndiyo ndaka yamangwani.

Pashi rino reshe vana mazvikokota nemabandla akapambanuka, anoona ngendaa dzevana, vanounganidza masoro, veyihleya nyaya dzeutano hwevana ,veyitsvakezve njira dzekudetsera vana kuti vadetsereke panyaya yezvirwere zvinovabata.

Vana muzvikora zvevana vadoko vanofanira kubatwa zvakanaka kufunda veidakara uye kupuwa chekurla ngekuti vamweni vanobva vakafukama ngekuti kumambatso kwavo akuna nechekuamba

Zvikora zvevana vadodori zvinofanira kuite vantu vanofundisa ngezveutano, veifundisa zveutano kuvana kuti vakure veiziya ndizvo, vakure vakalemuka uye vadzingwarire kuti vasabatwa ngematenda.

Upenyu hwamai nemwana hwakakosha pashi rino reshe. Mai vanofanire kufundiswa kudzingwarira uye kungwarira vana ngekuendesa kunovabairisa nekudonhedzera kuita kuti varapike uye vakure mune zvakanaka.

Mumakanyi nemuzvikora ndumure dzinokasire kufunda zvendaramo kubudikidza ngekuemba, kubhuya ngano, pamwechete nekutamba. Zvinodetsera kuti vabate zvintu zvakakosha muupenyu.

Kune mapato akadziemera uye neamweni ehurumende vari kudetsera kurwisana nentenda dzinobata vana vadori dori uye kuti vana varapike kunyangwe vari muntaraunda dzavo vasina kana kumbosvika nekuzvibhedhlera.

Ana mai veiendese vana kuchikora vanofanira kuvaendesa nezviro zvakakwana zvakadai ngekudxoka zvidxoko zvisingapithani nemiteto dzepachikoro uye zvisina kusiyana nezve vamweni kuitira kuti vana vave vakasunturuka veikumana nevamweni.

Vana vanofanira kuita ndaramo yakasununguka hupenyu hwavo huri hwevantu vakatakazeka zveionekwa ngezviro zvavanenge veiita zvakadai ngemujaho, kutamba, kukekeya zveshe zvinoite kuti ndaramo yavo iende mberi vakakumana nevamweni.

Muzvikora zvevana vadodori munofanire kuite zviro zvekuti vana vaone kufunda ndizvo. Zvimweni zvinge zvakanamirwa kurukumbati, zvimweni zveirembera, zvimweni zvakanyorwazve kurukumbati. Zveshe zveidetsera kuti vana vaone kufunda panguva yavanenge varikuchikora.

Utano hwevana vadodori hwakakosha mundaraunda ndosaka hurumende nemamwe mabandla veisanganisa masoro kuita kuti vana vabetserwe pakurapwa zvirwere zvinotapukira uye vana vadonhedzerwe nekubairwa nguwa ngenguwa kuitira kuti nyika iyende mberi.

Matenda akadai ngegotsorwa nemanyoka, uye makonye ndivo anonyanya kubata vana vadodori, Vana vadodori vanofanika kurambidzwa kuti vasatambira pandau dzinopa matenda akadaro.

Paya panoendeswa vana vadoko kuzvibhedhlera vana mukoti vanenga vachida kuona kuti mwana unenge eikura zvakanaka ere mwana uri kurya zvine utano ere mwiri uri kumbuzira zvakanaka ere.

Kufunda muzvikora zvevana vadodori aikwemabhuku kwegapi vanofanira kuitawo nguva yekutamba veitomuja veikekeya veiite mudzuwe kuende pamutserendende veidhibana nevamweni vavo veireketedzana zvakanaka zvinodetsera kuti ndxondo dzavo dzivhurike ngekukasira

Vana vadodori ngavaziye zveutano ngekuti paudokopo ndipo pane pfungwa dzinenge dzeishanda zvinokasira, uye vakabata zveutano vachazvishandisa mukukura kwavo. Zvirwere kana matenda anoita mashomani muvana.

Vana vadodori vanofanira kuziya ngezveutsanana vachiri pazera doko kuitira kuti vakure veiziye utsanana uye vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana .

Vana vadoko vanokwanisa kutamika kana kurwara ngematenda angadayi akatapukira kubva kuvabereki vavo, kubva kune vakavabara. Izvi zvinoite kuti upenyu hwavo husaema zvakanaka.

Muzvibhedhlera munoonekwa madhogodheya akapamhauka. Amweni madhogodheya aripo kuhloya madziso eidetsera kuti vanozwe madziso varapwe ngenjira yakafanira, vamweni ngavamazino, vanoshanda kudusa, vamweni vanonama, vamweni vanokwesha mazino anenge anetsvina.

Vana mazvikokota vezvehutano kana madhogodheya vakadhibanisa masoro kubhuye kuti hapachina denda rinokunda, asi vanowona njira yekurapa denda rimwe narimwe rinenge ranetsa muntaraunda.

Muzvibhedhlera kune mapandhla aana mazvikokota emadhokodheya akasiyana siyana vamweni vanoona ngezvemimba dzaana mai veiona kuti vana vanenge vari mundani vakagara zvakanaka here zvinodetsera kuti vanamai vasapinda munjodzi kana vakuda kudetserwa kana kubara

Vanamukoti veifunda vanofundiswazve kurapa zvirwere, nekurongedza mumbatso dzinogara vatenda, kuti dziite mbatso dzakahlamburuka dzisingabatirisi varwere mamwe matenda vachinge varimuchibhedhlera.

Vantu vanorashika pfungwa avasi vantu vanofanira kurekerwa veindopepesheka nenyika vanofanira kudetserwa ngekuendeswa kuma dhokodheya anoita zvepfungwa zvinodetsera kuti vantu ava vaterame vantu vanorwara ngepfungwa vaite vashomani. Vantu ava vanokwanisa kuraramawo zvinoita vamwe vantu. Kana dziri ntombi dzotokwanisawo kuroorwa zvakaita vamwe vantu

Kune dzimweni ndungu dzinotapukira dzekuti vanenge vachishanda nevantu vane matenda aya vanenge veifanira kudxoka zvidxoko zvinovhara mwiri yawo yeshe kuitia kuti vasabatwa ngendungu idzi.

Madhokodheya ari muzvibhehlera anosiayana siyana. Vamweni ngevemaziso, vamweni ngevekuningire mimba, vamweni variko kuhloya nzeve dzinenge dzirwadza vodetsera nemitombo yedenda rega rega rinonga rawonekwa pamuntu.

Muntu wega wega unenge ane denda unofanika kuona mazvikokota unoziva ngezvedenda rinenge reimuhlukumiza, zvinodetsera kuti denda rikasire kurapika, apiwa mutombo unofanike kuutora kuumwa ngenguva yaanenge akatarirwa.

Kune mabandiko emadhokodheya akasiyana siyana vamweni ngevemazino vamweni ngevendenda dzemundani vamweni vanoona nezvemuztezo vese veidetsera kuti vanhu vaone kupona.

Mabandiko ekuzvibhedhlera akasiyana-siyana kudai ngemadhogodheya. Vamweni anoita mushando vekuhloya vamweni veiita basa rekugadzire mitezo yevantu. Vamweni vanofundisa vamweni kuti vaone kuhamba uyezve vamwe vachiita zvekubarisa madzimai.

Vantu vanoshanda mumhatso dzinotengesa mitombo vanofanire kunge veiziya mashandisirwo anenge eiitwe mitombo kuitira kuti vatxasire vanenge veitenge mitombo zvemene zvinenge zveifana kuitwa pamitombo yavanoda.

Mazuwano kurapika kwaanyore ngendaa yemuchini inobhuya zvirwere zvevanhu vanenge vane denda zvodetsera kuti kurapika kuite nyore asi chinonesa ngechekuti, kuti uiswe pamuchini kunode mutuso wakakura, dai hurumende yaiita kuti mutuso wekuendeswa pamuchini uderedzwe.

Muhli muzvibhedhlera vantu vanofanire kurapwà ngrvantu vakagundire matenda nekuziye kuti anorapwa ngei uye muntu unofanire kupuwe chiinyi kuti apore.

Ndombi ,majaha, madzimai nevaisa vanofanira kuenda kofundire mishando yakondosiyanasiyana uye mishando iyi yeishandwa inofanire kuitwa ngevantu vakazvifundira kuita kuti vasazoposha veishanda mishando idzodzo.

Imo munotengeswa mutombomwo mwadetsera wandu wazhinjitu waakuzvidzira, neune mimba ichiri kutanga mundu waiemera kuenda kuchibhedhleya wosvika mimba yatokura, chero ine mazuwa matatu, chero ine mavhiki mairi munhu waakukwanisa kuzvidziira, icho chirwere cheshura matongo ichi munhu waakukwanisa kutozvibaya, ozvionera kuti uri kurwara ere kana asi kurwara oto xhlaya iye, kutoona ariega.

Mphatso dzinotengesre mitombo, adzifaniri kuakwa kana kuti kuenda pakahwara. Dzinofanira kuenda paberere, kana pasinde nepato, pekuti munthu weshe unoona, oona kudetserwa.

Mutombo yezvirwere zvikuru zvakadai ngegomarara remuchibereko ngaiwanikewo muzvitoro uye ihanirike kuitira kuti vandu vazhinji vasparara ngegomarara zvikuru sei rezvibereko

Mithombo inofanika kuchengetedzwa zvakanaka, ayifaniri kuanikwa pabanze peinotsva ngezuwa ngekuti imweni inozopedzisira yaite michetura ayizorapi vanhu zvakanaka.

Vamweni vantu varikube mitombo muzvibhehlera veienda kundodzitengesa kumisika yepamhene. Vanotengesa mitombo vanofanika kunasa kutotoroswa kuti varikutengesa zviri pamutemo ere kuitira kuti vantu vakadai ngevanotengesa mitombo pamusika vasungwe.

muntu paanoenda kotenge mutombo kumhatso inotengeserwe mitombo. Unofanire kuziya mutombo vemene vaanenge eifanira kumwa. Kuti abetsereke pakurapika kudai eize gotsorwa unofanika kuziya kuti gotsorwa rake ngere kurwadzise mumwoyo ere, kukotsora ere uri kukorera kufema ere. Kuti aone mutombo unoenderana nezvari kuzwa.

Mitombo mumphatso yeyinotengeserwa inofanira kunge yakarongedzwa zvakanaka. Mitombo inorapa denda rakafanana yorongedzwawo iri pamwe zvisaita fihlingi kana matsorworwo.

Pandau pega pega painofanira kuita mbatso yemitombo kuitira kuti muntu wega wega Aone kutenga mutombo kana denda rasvika Uye mutuso unenge weibhadharwa unofana kuhanirika kuti muntu weshe Ari pashi reshe Akone kutenga mutombo.

Munotengeserwa mitombo amufanirwe kuit fihlengi kana modyodyo munofsnira kurongedzwa zvakanaka mitombo inorapa denda rimwe iri pandawu imwe chete kuitira kuti vanotengesa vasatengesere vandu mitombo isiriyo.

Ndau dzinotengesa mitombo, dzinofanika kunge dzakatekeshera ndarawunda yega yega, uye dzinofanire kudewurugwa nguwa ngenguwa , kuyite kuti vantu vayende kotsvake mitombo veyidziwona, ngenguwa iri hayo, ngekuti urwere hawuzikanwi pewunowuya.

Mbatso dzemitombo dzinofanika kuvamo muzvibhedhlera kuita kuti vantu vabetsereke ngenguwa panyaya dzemitombo. Vasahamba mimango veitsvake mitombo mutenda eirwadziwa.

Vamweni vanotengesa mitombo zvisiri pamutemo varikutengesere vantu mitombo inorapa zvirwere zvisizvo zvirkuita kuti vantu vasarapika uye matenda arambe eienda mberi.

Mbatso dzinotengese mitombo hadzitengesi mitombo yega. Dzinotengesazve nezvimwe zvikafu zvakadai ngebota nemukaka zvinofanire kushandiswa kupe vana vanenge vachakatsonga uye vachiri kuamwa.

Kutengesa mitombo, avafaniri kuidhurisa asi vanofanire kuti vantu vabvise mutuso wevanohanira zvichiita kuti umwe naumwe ahanire mutuso wekutenga ndiwo mutombo uye vantu varapike.

Mitombo aifaniri kutengeserwe pamhene ngekuti pamhene pane zviro zvakapambhauka zvinokone kuita kuti mitombo ishate zvakadai ngedowa, mvura, zuwa rakawanda nebukuta izvi zvinoita kuti mishonga isashanda zvakanaka.

Ndau dzinotese mitombo dzinofanira kuitawo mvura yakachena yekuti vantu vamwe mutombo kana vachinge vaguma pandu iyi kuitira kuti marwadzo adzakire.

Zvibhedhlera zvinotengese mutombo zvinofanira kutengese zviro zveshe zveshe zvinodetsera vanorwara waguke mushanda unofanike kuona chinomudetsera, unopandwa ngesoro, urikuite manyoka, waguke mutsipa unofanire kuone chiro chinobate mutsipa kuti uone kueme zvakanaka ndokuti chibhedhlera kana kuti mphatso inotengesa mutombo.

Mbatso dzinotengesa mutombo hadzifaniri kundoitwa ngemuntu weshe-weshe wandofunga kutengese mutombo. Dzinofanira kuitwa ngevantu vakazvifundira zvekupa vantu mitombo. Kuitira kuti vape vadenda mitombo yavanofanira kumwa yemene.

Mbatso inongwaririrwe mutombo inofanika kuite mbatso yakachena isina matsvina kuitira kuti tsvina iyi isabarawo zvimweni zvirwere zvinozoita kuti vanoende kotenga varwarewo.

Mbatso dzino ngwaririrwe mitombo inopuwa vantu vane matenda aka siyana siyana dzino fanire kuite mbatso dzaka chena dzino fanira kuita mbatso dzaka hlamburika kuita kuti mbatso idzi dzisa paradzira zve zvimweni zvirwere zvinga konzera kuti vantu vano shandemwo nevano tenga mutombo vaone kurwara.

Madhokoteya nevakoti vari kuhamba veidetsera vantu veivarapa varikumamizi avo zviri kudetsera kuti vantu varapwe vari kumakanyi avo pasina muhlare wavanobvisa uye pasina mumango wavanohamba.

Ntaraunda ikaita ruzivo rwendhungu dzinenge dzeinesa kubhuya kuti akuchina kutapukira kwechirwere, uye zvikanyambouya vanthu vanenge veiziya njira dzekuhluya ndidzo.

Nguva ngenguva vantu vanoona ngezvehutano, vanofanire kuita nguva yavanohamba veixasira vantu ngendaa yematenda akasiyana anoonekwa munharaunda, uye veivakombidza njira dzekuti vaone kuhluya matenda aya.

Nguwa inobuda vantu vezveutano veindotahlasire vanhu varimunharaunda, maererano nenhenda dzakapambanhuka, vanhu vanofanike kupurutana nyaya dzenhenda uye vanofanire kunzwisisa njira dzinofanirwe kuitwa kuti nhenda dzisatapukira kana kuti dzisaenda mberi.

Zvekuti vantu veutano vahambe mumamiganga veifundisa vantu ngezveutano, zvinodetsera yaambo kuti muntu weshe unenge aine achikwanisa kuti aashirwe. Vamweni havana mutuso wekuti vahambe kuenda kunenge kune zvibhedhlera, saka izvi zviri kudetsera ntaraunda yaambo.

Panoitwa magungano vantu veixasirwa zveutano vantu vanofanire kupurutana nyaya dzeutano zveixasiwa uye vanofanire kubhuyawo dzimweni ndenda dzavanosangana nadzo kuitira kuti vadetsereke.

Kune mapato akapambauka ari kudetsera vanhu muntaraunda, ngekuvafundisa ngezveutano uye kuvape kuti vakaona kuti vantu vazhinji vanenge vasina mutuso wekuti vaone mitombo muzvibhedhlera.

Madhokodheya ari kuhamba mundau eibetsera vana vadori dori ngevantu vakuru. Zviri kudetsera ntaraunda kuti idetsereke pakurapwa. Vanenge vachiongorora kana kuhloya ndenda dzakapambauka.

Zvirwere zvemuzvibereko zvashungurudza veshe madhodha nevakadzi zvirikuite kuti vezveutano vahambe veivadzidzisa ngenyaya yegomarara rinoonekwa kuvaisa nevakadzi zviro kudetsera yambo muntaraunda.

Ve zveutano vane mushando waka kura yambo weku fundisa vantu ngezve ndungu dzinenge dziri mu ndaraunda uye veyi vako mbidza njira dzekuti dzungu idzi dzione ku deredzwa.

Veutano vaakuhambira vantu mumakanyi veivarapa nekuongorora ,kuhloya matenda avanosangana nawo zviri kudetsera vantu vanenge vasina mare dzekuhamba kuenda kuchibhehlera

Vantu vanokurudzirwa kuti peshe panoita gungano revantu veifundiswa zveutano ndiana mazvikokota vanofanira kuenda vasaemere kubhuyirwa kana kuita zizwa vakazwa ngekuti vamweni vanopungeiya vozobhuyirwa zvinenge zvisirizvo.

Ishuwiro wehurumende kuti nyaya dzakadai nedzehutano dzigume kune muntu weshe . Muntu weshe einzwisisa ngezvehutano zvinenge zveixasiwa ngevantu vanoita zvehutano ana mazvikokota zvinodetsera kuti zvirwere zviderere munyika.

Vana vadodori vanofanira kukura veiziya zveutano veizvifundiswazve vachakatsonga kudai ngekukwesha mazino kushamba nyara nekushamba mwiri yao kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvetsvina.

Zvakanaka kuti muntu weshe aende kohloiwa. Zvinodetsera kuti muntu aone ntungu dzinenge dzeimunesa munyama dzake, uye kuerengerazve muntu veirwara asikadi koohloiwa, kunokuwadza zvimweni zviri mukati mwenyama yakwe.

Vantu pavanodaidzwa kumagungano ekuti vabhuyirwe kana kuxasirwa ngezveutano vanofanira kuenda nehuwandu hwavo kuitira kuti vazozwe ntungu dzinonesa muntaraunda uye njira dzekudzivirira ndidzona.

Vanoona ngezveutano vanofanira kuhambira ndau dzeshe vasvike kuvantu vachivadzisisa ngendenda dzakasiyana-siyana dzinoonekwa muntaraunta uye nzira dzekuti ndenda idzi dzione kudzivirirwa.

Vantu vakahamba mumiganga vei ziisa antu maererano nezvirwere, zvitenda zveshe zvino hlukumeza antu, zvinoita kuti vadetsereke, uye vatoite ruzivo nazvo ngekuti vamwe vanofa ngekusaa ziya.

Denda remarariya rinokonzerwa ngekurumwa ngenhunga. Zvinoita kuti pamwe muntu azwe kupandiwa ngemusoro, dzimwe nguwa ozwe manyoka, dzimwe nguva ozwe kude kurutsa, zvinoite kuti munhu madhoyo ake ange arikuguka, zvinokonzere kuti muntu uyu dzimwe nguwa atotamika.

Mumiganga medu, zvakakosha yampho kuti vantu vadayidzirwe kumudhibaniso, yekuti vantu vanenge veyi bhuyirwa mayererano nemadenda kana nyaya dzemene dzinenge dzeyiyitika, dzinenge dzeyiite kuti vantu vemundau vahlupeke, vaneseke kana kurwara, saka vakadayidzwa zvinoyita kuti vayite ruzivo ngezviro zvinenge zveyivashungurudza.

Ndombi nemajaha zvemukuwo uno ii vantuvo vaakuziye kugeza, vaakuziye kugeza. Karetu vantu vaipedze nguwa veitheda, veiseta, kuswera vane matsvina. Kubuda kwezuwa nekubira kwaro veiswera vanazvo, asi mazuwa ano ndombi nemajaha ii zvakabaaseja kwemene veibaapfeke zvakati hwe. Veibaapfeke zvinoningirika, kubaaite inga ngirozi.

Vanthu mukore uno vanokurudzirwa kuti vaningirwe ngazi yavo kuonekwa kuti avana zvirwere zvepabonde ere, zvikurusei ntombi, nemajaha, nemadzimai uye kunyangwe nevaisa kuti vadetsereke kurapika pachine nguva, uye denda risati rapararira.

Madzimai mazhinjitu ari kuneseka ngendenda dzemuchibereko, dzinoyita kuti vakorere kana kunonoka kubata mimba, vanofanika kuwona kubatsirwa vasati vayite gomarara uye kuti vakwanise kuyita vana pavanodira.

Zvakanaka kuti madzimai agare pashi neezveutano veixasirwa ndenda dzinoanesa semadzimai, veitsvakirwazve njira nekubhuirwa njira dzinoadetsera kuti arapike kana asangana nentenda idzi.

Majaha nendombi, madzimai nevaisa vanofanira kupurutana pavanenge veithxasirwa ngeveutano maererano nenhenta dzavanosangana nadzo uye dzinogona kuita kuti vaparare.

Muzvikora zvikuwane ndombi dzakaonekwa kuti dzirikutambudzika ngezvekushandisa pamazuva avo ekuteere ngekudaro mamwe mapato ari kudetsera vana kutunga zvekuti vashandise vamweni veivapa zvimweni zvechiyungu zvekutivashandise kuti vantu vasashekws ngevamweni vavo.

Ntombi dzinofanira kufundiswa maererano nekudzingwarira zvikuruseyi panguva dzavo dzavanoenda kumazuva avo kuitira kuti vazvichengetedze vaite utsanana vasashekwa ngevamweni vavo.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko mune mabandiko akasiyana siyana kune mabandiko ekuti vantu vanenge veihloyiwa koita mabandiko ekuti vaisa nevakadzi vanenge veifundiswa ngezvirwere vofundiswa ngemagariro avanofanira kuita mumamphatso avo vasatapuridzana zvirwere.

Kugarisana zvakanaka pakati pevaisa nevakadzi vavo zvinoite kuti nyaya dzekutakana nekutukana mumamizi dziite shomani. Zvinotavo kuti ndxondo dzevantu dziende pandau.

Muntu wega wega unofanire kubatikira utano hwake einda koongororwa, kuhloyiwa matenda eshe eshe kuti aziye nhoroondo yeutano hwake. Zvinodetsera kuti kana akaita chiyaiyo kana akaita denda zvinorapika kana kuteramiswa.

Madzimai pasi rino reshe arikufundiswa kuti akone kuronga mhuri zvakanaka zvinodetsera kuti vararame vasina zvino vatambudza vasingatambudziki ngekuti voone kuri chekurya, voone kuri mare yekudetsera mare yekuti vana vaende kuzvikora asi vararame nemburi yavanokona kungwarira.

Kune vantu vanoerengera korapwa vanenge veirwadziwa veingwarira kuguma denda rakonzera chiyaiyo kana chifo mumwiri mwavo zvinoite kuti vakuwadzike dzimweni ntengo dzemwiri wavo kana kuita zviyaiyo zvinenge zvisingacharapiki zveupenyu zveshe kusvika vatamike.

Muzvikora ntombi nemajaha vanofanire kufundiswa mayererano nemararamiro avo ewuntombi neweujaha vaziye zvirwere zvinokona kuvabata uye zviro zvinokone kuvatera zvakadai zvinokonzerwa nekukura kwavanenge veiita.

Mazuva ano nyika yabaanaka ngekuti mazuva ano kwaane zviro zvakandosiyana siyana zvinodetsera kuti nyama itambanuke zvakanaka. Kuti ropa ribaahamba zvakanaka reibwizuka kuhamba kuenda kumitezo yeshe yeshe. Zvakanaka izvozvo kuti zvimweni unozvipfeka zvakasungirirwa skunge bhande, zvimwe unozvipfeka mumaoko, zvimwe unozvipfeka kumakumbo, zvimwe unosungirira kumushana zvinodetsera kuti ropa rihambe.

Vanoita zvemitambo, mitombo inenge yeivadetseredza vakaimwa zvakadarika mwero zvinoita kuti vakuwadze mutezo uye vakorere kuite mitambo zvakanaka zvimwe zvinoita kuti vamweni vapedzisire varashika ndxondo.

Vantu avafaniri kuti mbwezhu kugara pasina nezvavanoita kuturumukawo kuti ngazi ione kuhamba hamba vanofanira kurumba, kuhamba nekutomuka tomuka kuitire kuti vasaite zviyayiyo uye matenda akaita sechukera neengazi.

Muzvibhedhlera mune mabandiko emadhokodheya akasiyana siyana. Vamweni vanoona ngezvemitezo, vanotwasanudza mitezo inenge yakaoma uye ropa rinenge risingahambi zvakanaka. Zvinodetsera kuti vanenge vane ndaa dzemitezo kana kuti matenda emitezo anorapika ngekukasira ngekuti zvinenge zvechiitwa ngavanamazvikokota.

Matenda aakuitwa ngevantu mazuvano amweni acho anokonzerwa ngekuti vantu vanoramba wakandogara kubve muzuva reibuda kusvika ripote. Saka tinoti vantu dai waiita vantu wanopota weirumba, vantu wanopota weimwe mvura yakawanda. Zvinodetsera kuti ngazi ihambe zvakanaka, zvinodetsera kuti tsinga dzivhurike dzeinasa kuta

Dai vantu vai purutana munyika muno vasingafi ngezvirwere zvakangosiyana-siyana. Zvakakosha kuti muntu aende koototoroswa zvirwere zviri munyama yake. Zvakaita unga ana bhii-phii, kudai ngeshuga kuti muntu apurutane kuti munthu unofanira kurya zvikafu zvakadini, muntu unofanira kumwa mitombo yakadini, ngenguwa dziri dzeanofanire kuumwa.

Kuuya kwakaita chiyungu kwaremadza ana azhinji tu. Vaakuti kumuke mangwanani kupuwe hurungudu dzinotapira kuti tapi-tapi. Akuchina kukurungire bota remunyikwa. Akuchina kunyika bota remungoza. Hakuchina kuvapa chikafu chine utano. Vana vaakundorye zviro zvinotapira, zvoite kuti mazino awo aore.

Michini imweni inoshanda muzvibhedhlera yakanakira kuti, muntu apapo-apapo chirwere kana denda rinoonekwa, mitombo yeitobhuiwa inokone kurapa denda rake, yototsvakwa, otopuwa nekurapwa, pasi pasina nguwa yakareba.

Muzvibhehlera munooneka midziyo yakasiyana siyana yese inodetsera kuti muntu aone kurapika kana eihloiwa imweni inonhingira ngazi kuti hai ngazi iya iri kuhamba zvakanaka ere imweni inoningira moyo kuti moyo wakaema pandau ere imwe kuti miri kuti hausi kupisha ere kana kubaira zvimweni zveishandiswa kubairiswa mutombo.

Kwenguva yakareba muntu waikone kurwara pasina unoziya kuti uri kurwara ngei, uye zviini zvingaitwa, eyipuwazve mitombo inenge isingarapi chemene chaanenge eyizwa, Asi kuuya kwakaite michini kwakarerutsa uye kunoita kuti muntu akasire kuzikanwa denda raanenge anaro eyirapika ngenguva.

Muchini yemazuwa ano ino baanasa kuongorora zviri munyama yemuntu. Mukoti kana kuti dhogodheya chake kundo ningira pachivhitivhiti kana kuzwa pachivhitivhiti kuti zviinyi zviri kuronzwa zvinenge zvir imunyama memuntu zviriku muhlukumesa.

Nyika mazuwaano yabaachinja kwaane zvindege zvinomburuka zveibaona nezvirwere zvinohambe mumbepo zvinoita kuti vanthu varware kudai ngebesha mupengo nezvichazodazve kuuya.

Kudhaya nyika ichakasarira mukoti waindoningira zvega ngemadziso otope muntu mapilizi kana mitombo zvaiite kuti muntu waisvika otofa iye abva kuchibhedhlera asi mazuwano kwane michini inoiswe pamagetsi yekuti inonase kuningira zveshe zviri munyama yemuntu zvitenda muntu opuwa mutombo yemene.

Mitombo inoda kushandiswa ngevanhu vanoziya uye kutsvakwa ngemuntu unonase kuziya mitombo ngekuti amweni mashakani akafanana. Muntu inokona kokuma mashakani asiwozvoita kuti amweni mitombo unokuvadzaa nhenho kana kuti mitezo yemumiri kana kutamika.

Imweni mitombo kutoiningira yakaite zvishango zvisina kana nebasa reshe, asi mitombo iyi umweni ukatora nzinde kana mashizha, muntu unotorapika ngedenda. Asi mitombo iyi inoda kushandiswa ngevantu vanobanasa kuiziya kwemene.

Vantu vasharuka vanofanire kuhina vana vadoodori ruzivo runoshandiswa kwemakomboti .Zvinoite kuti vana vadoodori vakaziya ntaka iyi irambe yeyienda mberi ,zvobetsera nyika ,uye kuvandutsa zvemutombo.

Zvakanaka kuti vantu vabvise mitombo yechiantu veiite mabindu emitombo yechiantu mudhuze mumhtso dzavo kuitira kuti vanhu vaone mitombo paberere padhuze veirapika nekupora.

Mazuwano vanamazvikokota vakutorawo maruwa, mashakani, nzinde nemakwati dzemitombo zvechiantu kudetsera pamitombo yechizvino-zvino yeirongedzwa kuti ishande pakurapa vantu, imweni yeiitwa mafuta ekudzora kugadzira ganda.

Mitombo yechiantu inofanika kumwiwa zvinechipimo ngekuti muntu akandomwa zvisina chipimo akawandisa unokone kukuwadze mitezo kana kushaisha ngazi muntu otorwara kana kutamika.

Mashango makwenzi mbiti dzemuntaraunda zvinoshanda yaampo pakurapa ntenda dzakasiyana siyana zvinofanika kungwarirwa zvakanaka ngekuti zvimweni zvinorapa zvirwere zvikuru nezvidoko zvisingadi chibhedhlera.

Mitombo yechiantu imweni yakaite zvimashango zvidoko imweni yakite zvipfiba aweni mbiti dzatinenge dzatokura dzeshe dzeidetseredza mukurapa vantu.

Mitombo yechibhoyi imweni inoita ekupipidzwa pamwoto imweni ichiita ekukuiwa imweni inonyikwa mumvura imweni yacho inozoitwa zve zvekutswanyiwa tswanyiwa kana kutwiwa.

Kuuya kwakaita chiyungu vanthu vakaende koorashe mitombo yekudhaya yaishandiswa. Asi mazuwa ano ngenyaya yekuti vanthu vaakuona kudetsera kwemitombo yekudhaya yemushango, ndosaka vakushandisa zvona zvinogadzirwa ngeuchi. Kuise mumitombo kwai inogadzira ganda, kwai inorapa zvipfuva, kwai inorapa matenda eshe anoonekwa munyika.

Kune makambani akasiyana siyana akuvandutsa mitombo yechindau eidzivhenganisa kugadzira mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa kurpa ntungu dzakasiyana siyana dzinoonekwe muntaraunda.

Mitombo inogadzirirwa matenda dzakapambauka umweni mutombo unoita ekunyungudiswa mumvura munthu omwa yotoshanda kurape denda rinenge riri pamiri wake

Mutombo yechiantu inogadzirwa zvakasiyana, imweni inochwanwa yoita maufu, imweni inokuyiwa kusvika yaita mabota, imweni inongotorwa yakadaro yeinyikwa mumvura, dzingawa mashakani, nzinde kana makwande zveshe zveishandiswa kugadzira mitombo inorapa.

Teu rino baishanda zviro zvakawanda zvekuti vanhu vano detsetsereka rinoshanda zvakawanda rinoshanda kurapa mhuka dzakadai ngehuku nemombe uye maronda vantu vanokwanisa kugadzira mitombo yekudzora kuti ganda rinake yei gadzirazve mitombo inokwesha mazino kuti kana vaka chukucha.

Zvikhafu zvetinorya zvakadai ngeguku, ngaka, nzungu negusha zvinoite kuti mwiri iakike, uye matenda nezviyaiyo zvakaita sechukera nengazi zvinoema pandau, uye vantu veirarama ndaramo yakareba.

Mitombo yechiantu yakadai neteu inoshanda zvakawanda, uye inogona kumwiva kana kuita mushonga vokudzora ganda kuti rione kuserera riseje, uye ripipire.

Vasharukwa vana mazvikokota vanofanika kubetsera vana vadoko kuti vaziyewo mitombo yechianhu inoshandiswa, zvinoita kuti panozopere makore muntu weshe unenge ane ruziwo rwekushandise mitombo yechiantu uye zvinoita kuti vantu vazodzidza kuchengetedza mitombo.

Vanthu vanoziye mutombo vanofanira kuisima muberere kana pachivanze chavo kuitire kuti vaone kudzirapa pamatenda anenge asingadi zvibhedhlera zvikuwani.

Mitombo yechiyandu inorapa ndenda dzaka pamhauka yaakurongedzwawo zvakanaka mumabhohleya, zvinoitwa yechiyungu zvinoita kuti wandu wasate kuitenga.

Mitombo yechiantu irikudetsera yaambo mundaramo yevantu. Zvekadai neteu rinoshanda pakurapa vantu kumwa uyezve kudzora. Teu rinoshandiswazve kurapa huku nemombe, uye maronda eshe akasiyana-siyana pavantu nemhuka.

Mitombo yechizvino zvino yakusanganiswa nemitombo yechiantu kudetseredza kuti muntu vararame nguwa yakareba vaite ndaramo inenge ine zvirwere zvishomani nezviyaiyo zvishomani.

Antu anokurudzirwa kushambe nyara veishandise sipo .Kune imweni zve imweni mitombo yakushandiswa kushamba nyara inenge yakaiswe teu neimweni zve mitombo yechindau inodetsera kushamba nyara kana dzasvipa uye zvichiita kuti zvideredze zvirwere zbinotapukira.

Zvimweni zviyaiyo zvakadai ngematenga echukera kana ngazi zvirikukonzera kuti muviri irembe, itame zvikafu zvakakwana, uye ive isina simba. Kune mitombo inokona kushandiswa kututsire simba nekututsire zvikafu mumwiri.

Mitombo yechizvino zvino yakukumanidzwa nemitombo yechindau kuti zvidetseredzane pakurapa vantu vanenge vane matenda akasiyana siyana kudai ngekututsire chikafu mumwiri kututsire ngazi kuitire kuti zviyayo zvakadai nechukera nezvengazi zvione kuterama .

Mitombo ye chindau yaku wandutswa yei shandiswa zvaka siyana siyana imweni iri ku gadziriswe masamba imweni ino mwiwa yakadaro imweni iri kushandiswa kuzorwa yeshe yei detsera kuti muntu aone kupona.

Mitombo yechiantu mizhinjitu inotorwe mashakani oiswe mumvura inodziya onyikwa muntu omwa opora. Imweni yaakushandiswa semasamba muntu paanotomwa unomwa sechikafu asi eitorapika.

Kudhaya vantu vairya mirivo yechiantu yakadai ngeguku, musosera, ngaka negusha zvairyiwa sechikafu zveishandazve semitombo inotutsira ropa inoitazve kuti tsinga dzivhurike yeiita kuti zviyaiyo zvakadai ngechokera nengazi zvisaonekwa munyama yemuntu.

Mitombo yechiantu ikabviswe kushango kuisima muberere, kana pachivanze, zvinodetsera kuti mitombo ionekwe ngekuti vanhu vari kupisha nekutema mashango. Saka vantu vakatora mitombo veiisa mumamizi mavo zvinoite kuti mitombo igare iriyo nariini.

Mitombo yechiantu imweni inoryirwa mumichero yakadai ngemengo nemararanje zvinodetsera kuaka mwiiri pamwechetezve zveitorapa. Ndoosaka vantu veikurudzirwa kuti varye michero nguva ngenguva.

Mazuano vanhu vangwara vaakutorawo mitombo yechindau, mashakani dzingaa nzinde, kana makwande veirongedzere muzvibhohleya, asi mitombo iyi inenge yabikwa pachiyungu ,yoshandiswa mashandisiro anoitwe wechiyungu une chipimo.

Mitombo yechivantu yakanaka maningi ngekuti haina zvimwe zvainonesa munyama dzedu. Imweni yakushandiswa semasamba ekuti muntu unomuka oise mvura, oshandisa semasamba otomwa opora.

Mitombo yechiantu yakanaka yambo kuyishandisa, yakanaka vantu vanokone kushandise, kupurure mashizha, kukwatanura makwande, kana kutsa nzinde woyite mitombo. Mitombo iyi inokwaniswe kutswanywa yomwiwa kana kupishwa kana kunyikwa mumvura zvinodetsera matenda anenge ari munyama dzevantu.

Mazuwa shandiswa ngenjira dzakasiyana-siyana. imweni yacho yakushandiswa kuzora ganda kuti rihlamburike. imweni yacho yaakushandiswazve kuti vantu vanasirise makodo emene anenge asina kuema zvakanaka zviri kudetsera kuti mishonga iyi iunde mudhe..

Kudhaya vantu vaipona ngekumwa mitombo yemushango yairapa matenda eshe. Mazuvaano tinoona kuti vantu vari kuhlupeka, ngenyaya yezvirwere zvepamwoyo, zvirwere zvemusoro asi vari kupetukazve kushandisa mitombo inorapa yemushango Inova inodetserazve mukurarama kwavo, tinoti vantu kudai vayiashira mitombo.

Nedzimweni nguva mitombo yechivantu inekumwe kuvava kwekuti vantu vanosema uye vanotwa kuishandisa. Asi mitombo iyi inoshanda maningi nekuti inouraya zvifoo zvinenge zviri mundani, uye zvisinga onekwi zvachose.

Chakanakira mitombo yechiantu ngeekuti inokone kusuka tsvina, kana kurapa zvachose nhenda dzinokone kuhwara munyama yemuntu ,mumvura, mungazi kana mumabesha zvinoite kuti muntu arapike zvachose.

Vantu vanokurudzirwa kuti vasime miti uyezve vachengetedze miti yagara iripo kuitira kuti vazoishandisa kuita mitombo uye izodetsera kana denda rikauya.

Mithombo imweni inorapa yakaite unge maruwa ekuti munthu unokona kutora kusima muberere mwemhatso pamba poshongedzeka, nguwa imwecheteyo munthu eitora eitapura maruwa nemashakani kugadzira muthombo unorapa mathenda kakasiyana.

Mitombo yechiantu yakanaka kuisima uye kuva nayo pachivanze chemhatso dzedu zvinoitira kuti mamwe matenda madoko asingade kuchibhehlera arapike ngekukasira.

Zvakanaka kuti vana vadodori vaite ndaka yekuziya kushanda kwemitombo yechivabtu ngekuvhunza vasharuka vanenge vachiziva voingwarira mitombo yechiandu kuitira kuti vazodetsereka pakurapika.

Mufungo wangu ndewe kuti dai paitwawo zvikora zvinovhurwa zvekuti vasharukwa vanoziya nezvemitombo vanodaidzwa vofundisa vana vadodori kuitira kuti ndaka yemitombo yechindau isapera kunyangwe vasharukwa vakazotisiya.

Mitombo yechiantu inofanika kushandiswa zvakanaka zvimemwero. Ngekuti umweni kuramba muntu eimwa kana kuishandisa inokona kukonzera zvifo munyama nemumwiri memuntu.

Vantu vanokurudzirwa kurya muriwo nemitombo yechindau kuitira kuti vadetsereke pazviyaiyo. Vasati vane zviyaiyo azvizovahaniri, vanenge vanezviyaiyo zvinogara pandau zvakaterama.

Teu rinoshanda zvakasiyana-siyana zvirwere zvemundani, zvirwere zvenyongo uye maronda anorapika kana muntu akashandisa teu kunyangwe nemhuka dzinoita gotsorwa dzakadai ngehuku nemombe zvinodetsereka ngekushandisa mutombo weteu.

Mitombo yechivantu yakanakira kuti inoonekwa paberere muntu otodzirapa pasina muthuso waanenge ambodusa uye mumango waanenge ahamba kudai ngekukwatise mashakani emagwavha mengo nendimo zvinobetsera kurapa gosorwa pona apapo.

Mitombo yechiantu yakakosha maningi, inodetsera zvakawanda pandungu dzakasiyana-siyana. Zvakadai ngemashakani emugwavha anodetsera kurapa gotsorwa uye kupisha mafuta anenge ari mumwiri mwemuntu anokonzere zvirwere.

Mitombo iyoyi yechivantu inofanira kuchengetedzwa muzvibhodhlera zvachachena yorongedzwawo semitombo yechizvino-zvino kuti vantu vasatya kuimwa uye vantu vasasemeswa.

Vandu vakarya chikafu chine utano chakadayi ngemuchero nezvirimwa zvinoita kuti ndenda dzechukera gomarara uye dzengazi dzidzakire mundaraunda.

Vanhu vanofanika kuchengetedza makwasha uye shango riri muntaraunda ngekuti ndimwo mune mitombo yechivantu yakasiyana-siyana inobva mumashango, mbiti nezvipfiba.

Chakanakira kusima mitombo yechiantu muberere kana pachivanze, muntu unodzirapa apapo-apapo pasina mutuso waaenda kundobhadhara. Kana pasina mumango waahamba.

Vantu vakangwara vanoziya ngezvemutombo vanofanira kuichengetedza ngekuitora kana mumashango kana mumakwasha oisime pasinde osina mumaberere emizi dzavo kuitire kuti vozoishandisa ngechamangwani.

Mishonga yechibhoi yakanaka maningi pakurapa nhungu nematenda eshe ari munyama. Pamweni vamwe vanoshandisa michero yakona pamweni vanopurura mashakani vomashandisa kugadzirise mitombo. Pamweni voshandisa nzinde kana mapande.

Mitombo yechiantu inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni kundoitsenga mashakani acho, kana makwande, kana nzinde, muntu otopora. Imweni kutoikwizhira panorwadza potopora. Imweni kundogwamisa mashakani panorwadzapo muntu otopora.

Mitombo yechiantu inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni ngeyekunyararidza marwadzo, imweni ngeyekugwinyisa mwiiri. Imweni yakhona ngeyekuti muntu aite simba. Inofanika kushandiswa zvakanaka kuti ishande.

Mishonga yechibhoyi yakanakira kuti inoonekwe muberere munhu weshe unenge eikwanise kuona nekukaya ngekuti unenge wechindoonekwe peshe-peshe pasina muduso waduswa.

Mithombo yekudhaya yemushango yatinoona kumbiti, yatinoona kumashizha, yatinoona kumakwande yakakosha maningi ngukuti inodetsera vanthu yaampho. Chayakanakira ngechekuti inoonekwa mundau dziri padhuze uye ayitengwi akuna muthuso weunobhadhara kuti uwone muthombo wacho.

Utano hwevanhu vazhinji hwashaishwa nekudywa chikafu chechiyungu ngekudaro vanhu vanokaraidzirwa kuti vadywe chikafu chimwirivo, imwe inomera yoga mumamindamo, imwe yatinosima kuitira kuti vaite utano hwakanaka.

Mitombo yechibhoyi inowanikwa mumhando dzakasiyana siyana. Imweni mitombo iyi inenge iri mbiti, amweni maruwa anenge eyishandiswa kuite mitombo inorapa matenda akasiyana siyana munyama dzevantu. Mitombo iyi imweni yacho inowanikwe padhuze, antu anotoisima mumizi mwavo ichikasire kuoneka.

Mitombo yechibhoyi yakanaka mumwiri mwevantu ngekuti inoite kuti ropa rihanbe zvakanaka uye rive rakagara pandau nenyama inoramba yakagwinya saka vantu ngavarye mitombo yechibhoyi kuitire kuti utano hwavo hueme zvakanaka.